Abantwana abasezingeni eliphansi bafunda ngokulalela , ngokubukela langokudlala, kuqakathekile ukuba umntwana aqale afunde ezingeni eliphansi ebe sesiya ezingeni eliphezulu.

Abantwana abancane sebeqalisa ukufunda beleminyaka emine bafunda ngokudlala ngokubala ngokuhlabela langokulalela ababalisi.

Ensukwini zanamuhla abantwana abancane abaleminyaka emine bayaqala ukufunda. Befunde ngokubona, befunde ngokulalela ababalisi befunde ngokubhalabhala.

Abantwana sebehanjiswa eskolo beleminyaka emine. Lapho abafunda khona izinto eziqakathekileyo ezinje ngokubhala ibizo . Abantwana bafunda ngokubona, ngokudlala langokubhala umbhalo.

Kulezi insuku abantwana sebehanjiswa esikolo beleminyaka emine kuphela .Abantwana bafunda ngokudlala ngokubona langokubhalabhala imibhalo.

Abancane abaleminyaka emine sebenelisa ukufundaBefunde belalela utitsha. befunde bedlala, befunde bebala, befunde bedwebadweba.

Abempilakahle bavame ukukhuthaza abantwana abasezingeni lokufunda ele prayimari, sekhendari lase theshiyari ngokuqakatheka kokuhlanzeka, ngoba ingcekeza yiyo imbangela yemikhuhlane eminenginengi.

Kuqakathekile ukugcina isikolo sihlanzekile ikakhulu isikolo esilabantwana abancane njengezinga le purayimari ngoba ma kulengcekeza yikho lapha okuthelelwana khona imikhuhlane eminengi.

Kuqakathekile ukuthi abafundi abasezingeni lokufunda eliyi primary befunde ngokuqakatheka kokugcina isikolo sabo singelangcekeza ngoba isikolo esilengcekeza siyimbangela yeminye imikhuhlane eminengi nengi

Izinga lokufunda eliyiprimary abempilakahle bavame ukuvakatshela abantwana. Bebafundisa ngokuqakatheka kwezemvelo ngoba yikho lapho okuphuma imithi yesintu olusizo emphakathini.

Ukuze umntwana aphumelele ezifundweni zakhe ze primary .Kumele afunde ngokuzikhandla alalele ababalisi bakhe .Iprimary lizinga lokufunda eliqakathekileyo ngoba liyakha umntwana .

Abempilakahle kumele bekwanise ukufinyelela izikolo zonke ezingeni leprimary ezingeni le secondary lezinga le tertiary ukuze abafundi bebe lolwazi olujulileyo ngezempilakahle.

Kuqakathekile ukuba abafundi abasezingeni lokufunda ele primary benikwe isikhathi sokudlala bevoxavoxe imizimba ngoba ukuvoxavoxa imzimba kuqakathekile kwezempilakahle ngoba kuma lezifo ezinengi elimayelana lenhliziyo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana behambe ezingeni lokufunda eleprimary. Ngoba yikho lapho abafundiswa ngokuqakatheka komzimba langokuhlanzeka kwendawo lapha abahlala khona.

Izinga lokufunda ele primary abafundi kumele befike belalela ababalisi njalo befunda ngokubona imibhalo emabhukwini abo njalo befunde lokubala

kuqhakathekile ukuba abafundi behambe ezingeni lokufunda oluyi primary ngoba izinga leli yilo oluzabanika ulwazi abaludingayo ngoba befunda ngokulalela ababalisi befunde ngokudlala befunde langokubona imibhalo

Abantwana besikolo ngenxa yokuphucuka kwelizwe bonke sebefunda ngemitshina elolwazi olujulileyo engabayenza bephumelele ezifundweni zabo.

Kuqakathekile ukuthi abazali bahambise abantwana babo ezingeni lemfundo ephansi lelizinga liqakathekile ngoba yikho abafunda khona ukubala.

Abezempilakahle bavame ukuvakatshela abantwana abesezingeni leprimary bebafundisa ngokuqakatheka kokuhlanzeka bebafundisa ngokuqakatheka kokudomba amaphepha bengcine isikolo sabo sihlanzekile.

Kuqakathekile ukuba abafunda esekhondari le theshiyari begcine imizimba yabo ihlanzekile njalo bagcine izifundo zabo zihlanzekile.

Kuqakathekile ukuba abafundi befike ezingeni lokufunda eliyisecondary letertiary ngoba ele tertiary izinga lokufunda yilo elibalungiselelayo ukuze bebekwazi abazakuyenza nxa bengakhula

Kuqakathekile ukuthi abantwana behambe ezingeni lokufunda eliyi primary le secondary le tertiary ngoba yikho lapha abazuza khona ulwazi bebe nguchwephetshe owokulungisa lungisa izinto bebelekusasa elikhazimulayo.

Kuqakathekile ukuba abafundi behambe ezinengi lokufunda eliyisekhendari letheshiyari ngoba yilo lelozinga elibacijisayo njalo eliyenza benze into abafun' ukuyenza bengakhula.

Kuqakathekile ukuba abafundi befike ezingeni lokufunda eliyi ethetshari le secondary ngoba yikho lapha abazuza khona ulwazi lokuyenza izinto abafuna ukuzenza bengakhula.

Kuqakathekile ukuthi abazali behambise abantwana babo kusecondary laku tertiary ukuze bafunde baphumelele bayenze abafisa ukukwenza bengakhula

Kuqakathekile ukuba abafundi befunde bepase e Secondary behambe ezingeni lokufunda eliyi tertiary lapha abazafunda khona ngokuncedisa odokotela bebe ngabo mongikazi abazancedisa emphakathini

Abezempilakahle bavale ukuhamba befundisa abantwana besikolo ezingeni leprimary lezinga letertiary bebafundisa ngokuqakatheka kokuhlanzeka kumzimba langokuqakatheka kwokungayenzi ucansi bengakatshadi

I Secondary le Tertiary, kuqakathekile ebafundini ukuthi balandele imilayo yoMbalisi ngoba nguye ozabe ebafundisa ngolwazi abazalusebenzisa ukuthunga, ukuhlabela ukuyenza izinto ezihlukeneyo kube ngumsebenzi wabo wakusasa.

Abezempilakahle bavame ukuhamba befundisa abantwana bezinga lokufunda elesekhendari bebafundisa ngokuqakatheka kokuhlanzeka beqede futhi bebafundise ngokuqakatheka kokungena ecansini uma usutshadile kuphela.

Ebempilakahle bavame ukufundisa abantwana besikolo ukuba kuqaksthekile ukugcina isikolo sihlanzekile ngoba indawo ehlanzekileyo ayila mikhuhlane eminengi ethelelanwayo bafundisa abantwana be leveli le primary, secondary le tertiary

Kuqakathekile ukuba abafundi besecondary bebelolwazi lokuhlakanipha okuzabayenza belalele ababalisi babo njalo belalele abantu abempilakahle.

kuqakathekile ukuba abafundi lababalisi bahlale besiba lomhlangano esikolo ukuze ababalisi befake ulwazi elokuthanda indawo ehlanzekileyo ebafundini

Abafundi be secondary bafundisiwe ngokuqakatheka kokuhlanzeka lokuqakatheka kokugcina indawo lapho ohlalakhona ihlanzekile.

Izinga lokufunda eliyi secondary lidinga ababalisi ukuze befundise abafundi ngoba ezingeni leli abafundi bafunda ngokulalela langokubhala phansi okuqakathekileyo.

Izinga lokufunda eleSecondary liqakathekile ngoba ababalisi bahlezi befundisa abafundi ngakho konke abakudingayo njalo bebafundisa ngakho lokhu abafuna ukuba yikho kusasa.

abafundi abasezingeni le secondary lokufunda bavame ukuvakatshelwa ngabantu benhlalakahle bebafundisa ngokuqakatheka kokugcina umzimba uhlanzekile lendawo lapha abahlala kiyo

Kuqakathekile ukuthi abantwana befike ezingeni lesecondary elokufunda ngoba izinga leli yilo elibafundisa izinto ezinengi mayelana lempilakahle njalo futhi izinga leli lesecondary liphinda futhi libafundise abangafuna ukuzenza bengakhula

Abezempikahle bavame ukuhamba ezingeni lokufunda elesecondary bebakhuthaza ngezempilakahle bebakhuthaza ngokuhlala endaweni ehlanzekileyo lokho kuyenza imikhuhlane eminengi ingathelelwana.

Abampilakahle bavame ukuvakatshela abantwana abesikolo abezingeni leprimary, secondary letheshiyari bebafundisa ngokuqakatheka kokuhlanzeka komzimba wabo ngokuqakatheka kokugeza izandla ukuze imikhuhlane eminengi ingabalandeli

Kuqakathekile ukuba abafundi bebale amabhuku .Ngoba yikho lapha abazuza khona ulwazi olujulileyo. Njalo bephumelele ezifundweni zabo.

Kuqakathekile ukuthi ma ungumfundi osezingeni lokufunda elesecondary ube lokuhlakanipha ubekwazi ukulalela ababalisi mabefundisa lokulalela abempilakahle mabefundisa ngoba bakunikeza ulwazi ozalusebenzisa.

Abafundi besecondary banikiwe ulwazi lokuhlanzeka lokuhlanzeka kwesikolo lapha abafunda khona ngingakho lapho abahamba khona kuhlezi kuhlanzekile ngoba balolwazi olujulileyo.

Umfundi osezingeni lesekhendari lokufunda kuvame ukuhlangana lababalisi abamfundisayo ukuqakatheka kokuvoxavoxa umzimba ngoba khona kungumuthi oqeda imikhuhlane eminengi emayelana lenhliziyo

Kuqakathekile ukuthi abafundi babe ngabafundi abahloniphayo labalalelayo. Lapho ababalisi bavame ukubahlanganisa beyenze umhlangano ohlanganisa bona labafundi bexoxaxoxe ngendaba ezitshiyeneyo lapho abafundi bethola ulwazi.

Kuqakathekile ukuba abafundi bezinga lokufunda eliyisekhondari balalele ababalisi labezempilakahle ngoba balolwazi lokugcina abafundi bephephile.

Kuqakathekile ukuthi abafundi befike ezingeni lokufunda eliyiVarsity ngoba izinga leli lokufunda yikho lapho abafundi khona abacijisa khona ulwazi lwabo befunde ngento abafuna ukuyenza bengakhula.

Abempilakahle bavame ukufika ema university befundisa abantu ngama lungelo abo, befundisa abantu ngokuqakatheka kokuhlanzeka, befundisa abantu ngokuqakatheka kolwazi

Kuqakathekile ukuthi abafundi behambe ezingeni lokufunda eliyiyunivesithi ngoba yikho lapho abalolwa khona benikwe ulwazi oluzabe luqakathekile luphakamise ikusasa lelizwe.

Kuqakathekile ukuthi abafundi befike ezingeni lokufunda eliyi tertiary kuqakathekile ukuba ezingeni leli lokufunda abantu bazuza ulwazi oluqakathekileyo abangalusebenzisa.

Izinga lokufunda eleyunivesithi liqakathekile njalo yikuhlakanipha ukuba umfundi efike kuleli zinga ngoba yikho lapha azofunda khona ngalokhu afuna ukukuyenza engakhula abe lusizo emphakathini.

Izinga lokufunda eliyiyunibesithi liqakathekile ngoba yilo elicijisa abafundi ngoba befundiswa yimitshina bezibalela emabhukwini lanxa befundiswa ngababalisi babo.

Kuqakathekile ukuba abafundi befike ezingeni lokufunda eliyiuniversity .Ngoba izinga leli lokufunda yilo elinika abantu izinto zokwenza bengakhula njalo behle befundele izinto abafuna ukuzenza bengakhula .

Ezingeni lokufunda. Eliyi university. Kuqakathekile ukuthi abafundi befike kulelizinga, ngoba yikho lapha okulolwazi olujulileyo, njalo izinga leli yilo elincedisayo, ukuthi into abafuna ukuyenza bangakhula. Bahle bayenze. Bayifundele.

Kuqakathekile ukuthi abafundi befike ezingeni lokufunda eliyivarsity ngoba yikho lapha abalola khona ulwazi lwabo njalo yikho lapha abafunda khona ngemisebenzi abafuna ukuyiyenza mhla beqeda isikolo

Abafundi kuqakathekile ukuthi behambe ezingeni lokufunda elevasithi, ngoba leli izinga lokufunda lilolwazi olujulileyo njalo izinga leli yilo elilolwazi oluzabancedisa ukukhetha into abafuna ukuyenza bengakhula.

Ezingeni lokufunda elevasithi, abafundi bafunda ngokulalela othitsha. Bepinde futhi belalele abazemphilakahle ababuye lolwazi oluqakathekileyo kubona.

Ezingeni lokufunda ele university abafundi sebefundiswa izinto ezitshiya tshiyeneyo bayafundiswa ngemitshina befundiswe ngababalisi bezifundele bodwa.

Ezingeni lokufunda eliyi vasithi kulamabhuku amanengi alolwazi olutshiyatshiyeneyo oluyilo oluzafundisa abafundi ngomsebenzi abafuna ukuyenza ma bengaqeda isikolo.

Kuqakathekile ukuthi abafundi befike ezingeni lokufunda elevasithi. Ngoba izinga leli yilo elilolwazi olumqoka ezifundweni zabantu, ngoba yikho lapho abafunda khona into abafuna ukuyenza bengaphuma esikolo.

Izinga lokufunda eliyivasithi liqakathekile emphakathini ngoba abafundi yikho lapho abathola khona ulwazi lokuba ngodokotela bephenduke belolwazi olungasiza umphakathi.

Ezingeni lokufunda eliyi yunivesithi , abafundi bafunda nhokulalela ababalisi njalo basebenzisa imitshina ukuze befunde bebelolwazi olujulileyo.

Ezingeni lokufunda eliyi varsity kuqakathekile ukuba abafundi belalele imfundiso abayitholayo kubabalisi babo njalo bezifundele bodwa besebenzisa imitshina . Besebenzise amaphoni wabo

Ezingeni lokufunda eliyivasithi, abafundi baxwayisiwe bafundiswa ukuba kuqakathekile ukugcina isikolo lendawo lapha ohlala khona kuhlanzekile. Ngoba indawo ehlanzekileyo ayithelelwana imikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuba abafundi befike ezingeni lokufunda eYunivesi ngoba yikho lapho abafundiswa khona ngezinto abangazenza bengaqeda isikolo njalo bathola ulwazi ngokuqakatheka kwempilakahle.

Ukuthi abafundi behambe ezingeni lokufunda eliyivasithi ngoba izinga leli lokufunda libanikeza imfundiso emayelana lezinto asebengaziyenza bengakhula

Izinga lokufunda okuthwa yivasithi liqakathekile kakhulu njalo wonke umfundi kumele ukuthi afike kulo leleizinga ngoba lilolwazi olungancedisa umphakathi.

Izinga lokufunda ele university kuqakathekile ukuthi wonke umfundi afike kilo ngoba yilo elikukhethisa umsebenzi ongawenza ma ungakhula.

ezingeni lokufunda eliyivasithi abafundi sebekwanisa ukuzifundela bodwa besebenzisa imitshina sebekhulile abasafani labafundi ebezingani leprimary abadinga ukufundiswa ngababalisi izikhathi zonke.

Kuqakathekile ukuba abafundi bafike ezingeni laseyunivesithi, ngoba yilo lelizinga eliza lola ikusasa labo libafundise into abazafuna ukuzenza bangakhula.

Kuqakathekile ukuba abafundi befike ezingeni lokufunda ele"varsity".Okuqakathekile ngezinga leli ele"varsity" yikuba ababalisi bazalifundisa ukuyenza umsebenzi ofunukuwenza ma uqeda isikolo.

izinga lokufunda elevarsity liqakathekile ngoba abafundi yikho lapho abathola khona ulwazi ngenxa yamabhuku amanengi alolwazi olutshiyatshiyeneyo abazalusebenzisa ukufundisa umphakathi

Kuqakathekile ukuthi abantwana besikolo bephumele ezifundweni zabo ukuze baye ezingeni eliphezulu elokufunda eliyi"varsity" beyenze abafisa ukukuyenza bengakhula.

Izinga lokufunda eliyiVasithi liqakathekile ezifundweni zomfundi ukuthi afike kilo ngoba eVasithi yikho lapha okufundwa khona ngemisebenzi abafundi abafuna ukuyenza mabeqeda isikolo.

Izinga lokufunda elevasithi liqakathekile ebafundini ngoba linikeza abafundi ulwazi olujulileyo ngalokho abafuna ukukuyenza nxa bengaqeda isikolo.